When the things wey dey my mind dey weigh me down, [hissing]I go just notice sey my mind go just full Like pleny load like dey on top, and the thing go im go dey wey me down [hissing] sometime self I go dey I go dey forget some things sharp-sharp, some things wey I suppose remember normally I go just [hissing] I go just forget am, sometimes I go just dey vex para go just dey my body I go just dey quick dey vex, any small thing like this my body don dey hot, any small thing I don dey para [hissing]But sometimes I go just I go just tire, when I never even do anything I go just i go just dey body no go let me carry My sleep fit scatter I go just dey, I go just dey roll bed sleep no go catch me my sleep go scatter and I go dey restless over thinking go dey worry me I go dey I go dey think dey go here, my my thought go dey here go dey go here I go dey think difren kain of thing When e be sey eno even reach anything, I go just dey I no go get rest of mind oo, once I don dey notice all those things I go just no sey okay na mental stress Say thing full my mind and na wetin dey worry me So part of the things wey I dey do be sey too to um tackle dos things to fight dos things Na first of all, I go pause everything wey I dey do, And take I deep breath, I get e get one breathing exercise wey im be like say I dey practice oyibo dey call am box breathing I go breath in with my nose for twelve seconds breath out eight seconds do am again eight times That thing dey make me dey relax? sometimes, I go just try I go rest small and if possible I go self I go sleep at least all dos things go make me dey very-very relax Sometimes [hissing], I go just deey cause if I dey for some if I dey for somewhere the place go just tire me base on sey my mind no rest I go just like, make I trow leg small make I waka, so I go just waka You no sey all dos waka dey clear head, so I go just waka small to clear my head Wahala t sometimes if wahala too much, I go just look for one of my padi Tell am sey my guy howfa na wetin dey sup be dis o Pesin wey I trust, share some things with am, many times e dey help me If I dey overwhelm like this, if I deey if things full my mind wey dey weigh me down I go just update my padi sey howfa you dey house? E go tell me say ok howfa I dey, I go just go there we go just still talk, share some things Bro howfa you no, no worry everywhere go dey alright Then we go still play laugh from there I go just still dey okay or sometimes if e too much I go write am for paper Just write am keep am dia, so and if I notice say ok too much thing dey my mind another thing wey I dey do be say I dey avoid bad news and too much fone because if your mind too dey for fone, you too dey scroll through fone [hissing] the thing dey affect pesin somehow So igo just focus on one thing at a time instead of trying to do so many things you understand And sometimes if I need am, sometimes I go just take break, I go just comot for where pipu dey just dey on my own, just like hmm just to just to to find myself, just dey with myself, just to chill with myself En en na dat thing wey dey make me dey, dey de okay, I go take time reflect on some things and all of that If I dey alone, the thing dey give me one kind of morale, wey be like say I go just take am reflect on everything Get new mind about things wey dey sup and I go just use am reset myself Na all this things, na all dis small-small thing n aim dey help me in the time wey im be like say thing no dey alright for my mind

If I enter area where things for dey sup, [hissing]and I no like the setting e dey make me feel somehow On like say I no belong dia, the fess thing wey I go do [hissing] I go first calm, myself, observe I no go force myself put for conversation make e no be like say I no dey comfortable, I go jus I no go carry talk, I go just dey observe [hiss] So if I come dey here I come dey feel somehow, I go just quite, I go just dey look Sometimes I fit dey one side dey smile dey observe,[hiss] till I see one pesin or topic wey I fit relate with If the place no click after sometime, [hissing] I go just jeje Waka comot Excuse myself because I know sey ok dat place no be my place I noo, I no belong dia So i don learn say I no gas dey everywhere or please everybody I no be jollof rice, I no fit please everybody So [hissing] if I dey somewhere and my mind no dey, I go, I no go take am personal E fit be sey dat place no be my no be my place, no be my space And dat one dey ok, na normal thing for human being, no be every where na im go na im go make sense to you na im go dey ok with you Everybody gets place wey be say na Im dem dey like, or place wey be like say their mind dey dey So if my mind no dey I no go reason am, I just no say ok no be my place be dat And later later if I don dey, I fit reflect on why I feel that way whether na fear or na because say I no dey use to the place or probably na over thinking Or say my vibe no just [hissing] match with the place or their vibe no match[hiss] with my own From dia I go no how to handle the next one but I go always remind myself sey I no dey alone Like that, no be only me dey feel dat way, some pipu dey go place wey be like say dem go just go dem no go like am and dem go comot for dia so I no go reason cause na part of life